Eirike elirugavu nga eirike lino tuliboona nti liri lya ebikoola. Eirike lino litiame mu nsiko. Era nga amalike gano tugaidi nti gabonekera inho mu bitundu ebye Busitema ghano mu Uganda

Emmotoka dhemeleire mu nnhiliri nga einhuma ghayo ghaliyo manvuuli edhigheraku nga nh'abantu bemereireyo nga era babonheka buli omu alina byali kola. Era einhuma gha manvuuli eriyo emmotoka nga dhemeleire nga dhibonheka nti dhiri mu paaka.

Abantu abakuze mu myaka, abakyala nh'abaami nga bali mu katale, era nga batunda emmere ey'endhaghulo. Tubonamu embooli, mwogo, enhanha nh'amayuni. Era nga ghanho kibonheka akasana kangi olw'ensonga bonabona bataileku manvuuli.

Amaadhi nga mangi nga galaga nti nnhandha aye nga enhandha eyo ebonheka bulungi aye nga bwo lilngirira enhandha eyo egemagainhe nhe'guulu aye nga kwigulu okwo kuliku endhuba ebonheka obulungi nga eraga nti eri golola era obwire bili kumpi kuziba.

Omusaadha ayambaire saati enderu era nga omusaadha ono atyaime era nga alaga nti aboneka mutunzi wa kyalani. Era nga ghansi awo waliwo engoye era nga bwobona atyaime kumpi n'ekyalani kye.

Ensolo nga ensolo eno eyetebwa mbbidhi era nga embbidgi eno ebisisa omunhwa gwaayo mu kiyumba mweeba era nga twidhi embbidhi eno abantu bangi bagikozesa nga eivaa, nga abantu balya enhama yaayo.

Abaana mu myaka edhendhghulo bonha bonha bayaime ghansi era nga bali lya emere nga abandhi bamazegho abandhi bakali nhe emere kusoghani.

Amaadhi agalumuka era nga amaadhi gano gaboneka nga ga mwiga, amaadhi gano getoloilwa amabaale agaweraku era nga kumbali kw'amaadhi kuno tubonaku emiti n'ensiko ennhingi era nga amaadhi gano gaboneka nti galumuka inho.

Ebimuli, ebili mu kala eya bbulu, nga ebimuli binho bibonheka bulungi inho, nga era nga kibonheka nti bili ghagimu bulungi. Aye nga ebimuli ebyo bisikiliiza nh'endhuki okwidha ghebili.

Abaana mu myaka edh'endhaghulo. Abaana bano batyaime mu kibiina, era nga ghagati ghabwe ghaliyo omukyala abonheka nga abasingaku emyaka, era nga omukyala oyo, musomesa ghabwe. Abaana banho bagemye ebifanhanhi eby'endaghulo.

Abasaadha nha bakazi abalaga nti basanhufu era nga bali kinna aye nga amakinha gebakinna galaga nti ga kinansi era nga einhuma ghaibwe eriyo omukyala ali kuba engoma.

Abaana batyaime mu kibiina era nga balaga balina ebitabo era abaana abo nga bali mungoye emmyufu, aye nga balaga basanhufu inho era oghundhi ali ghagati akulaga nti alaze obugalo bubiri ekiraga eisanhu nhi bano abali kumbali bakulaga nga balina aka mwenhu mwenhu. Aye nga mu maiso ere eriyo omusomesa agemye olupapula ali ghandhika ku lubaawo.

Egaali eyomwosi, gaali eno etaireku amataala era amataala gaaka nga era egaali eno tuligibona nga erifuluma mukibira ekiboneka obulungi era nga ekibira kino kirimu emiti dha langi eyendhaghulo nga mulangi eyo mulimu emmyufu, mulimu n'eya kyenvu.

Oluguudo olwa kolansi era nga oluguudo olwo kumbali kwalwo kuliku ebizimbe, nga mu bizimbe ebyo ekilala ku byo bazanhiramu n'okusibiramu zaala.

Omusaadha omwiirugavu, omusaadha ono nga mungalo dhe mulimu eisimu era nga omusaadha ono ayambaire esaati eye bikuboo.

Egaali eyo'mwoosi nga ebonheka nga mpanvu era egaali oti ne'nho, osobola ogisanga mu Uganda nga etambula ama ghanga age'ndhaghulo. Etambula Kenha paka Uganda.

Abasaadha nga babiri batyaime ku bboda bboda oba pikipiki era nga tubonha bali ku luguudo lwa'taka aye nga mu maiso gaibwe ghaliyo ente edhiri bita era nga dhino ente dhiri sala oluguudo.

Abaana nga baboneka nti ba isomero nga bagemye peeni baghaniike emikono era nga balaga nti basanhufu inho mu eyunifoomu dhaibwe emyufu myufu nkanhi pinki, era nga bakulaga nti bona bona basanhufu bya nswiiso.

Omuntu abooneka nga mutunzi gha bibala era nga ebibala bino abitundira mu lyato nga era eryato eryo liri ku maadhi era mu lyato omwo tuboona mu ebibala ebyendaghulo mulimu wota meroni, mulimu obutundha, mulimu n'emiyembe nga oteere ku n'amenvu.

Omuntu nga ayemereire mu kaato era nga akaato kano kali ku nnhandha era nga tubona omuntu oyo agemye akatimba ekiraga nti ali mu kuvuba.

Ebizimbe mu langi edhendhaghulo ebindhi nga birina langi eya bbuli ebindhi nga birina langi eya kyenvu. Ebizimbe bino tubona nti biriku emotoka edhi bemereireku ghangulu era nga ebzimbe bino birina ne ebibira oba emiti egibiri okumpi.

Omubisi ogwe nduki nga gubaire mu kakebe era nga omubisi guno tubona nga guyiyike awantu era nga twidi omubisi guno nti guwoma inho abantu bangi ba gwe yunira

Ekimuli ekirungi einho ekiri mu kala eya kyenvu, ekimuli ekyo olw'okuba kiboneka bulungi kisikiriiza n'endhuki okukigwaku. Nga twiidi endhuki edho dhinonya mubisi era endhuki eyo tugibona nga etweireyo n'akanhwa kayo esobole okwenhunhira ku mubisi oguli mu kimuli kino ekya kyenvu.

Ekizimbe ekinhenhe era nga ekizimbe kino bakiserekesa mategula amammyufu era nga ekizimbe kino einhuma ghakyo eriyo omulongoti ogw'amasimu, ebizimbe oti ni bino byaganibwa inho mubifo ebye bibuga.

Ebikoola ebiboneka obulungi era nga biboneka biri ghagimu olw'ensonga bitolayo akalangi kabyo aka kiragala era nga ebikoola bino biri oti bya dhuuma olw'ensonga tubona oluyange olwa dhuuma oluboneka.

Abakyala n'abaami abaghera ku nga baboneka bali kumukono gwabughangwa kuba bali n'engoma mumaiso gabwe dhebali kuba era nga kiboneka abantu bano basanhufu inho basangavu kuba era baboneka nga bali kwemba aye nga einhuma ghabwe eriyo emiti! ejighera ku ekiboneka nga kibira.

Omuti nga munene nga gulina amasaga agagheraku nga mangi, aye nga ku muti okwo tubonhaku ensolo edhetebwa empologoma.

Embuzi mu langi edh'endhaghulo, endhirugavu, edha kitaka nh'endheru, embuzi dhino dhilaga nti dhiri lumuka era nga edindhi dhiri tambula ku luguudo, nga oluguudo olwo lwa itaka era nga embuzi dhino dhibonheka bulungi ekitegeza dhirya bulungi. Era nga tubona nga kumbali kwadho nh'einhuma ghadho eriyo eisubi eli bonheka obulungi.

Omuntu nga ayambaire engoye dha'bantu abagema omubisi gwe endhoki era nga twidhi bino bya yambaire byambalwa inho abantu abagema endhoki batolayo omubisi gwadho.

Ekimera ekibonheka obulungi, era ku kimera kuno kuliku ebimuli ebya kakobe, era nga ebimuli binho bibonheka bulungi. Ng'era bileteire endhuki oba bisikiliiza endhuki okwidha yabigwaaku.

Ekibira ekiboneka obulungi era nga ekibira kino kiri ku lusozi era nga bwolingirira embali ghakyo eriyo oluguudo olwa itaka ate nga wolingirira einhuma oghe kibira kino eriyo obusozi obundhi.

Ekibira kyonakyona nga kigemye olufu, ekibira kino kirimu emiti emighanvu era nga kiboneka kiliranagaine n'ennhimiro y'amadhani, aye nga ekibira kino kiriku obusozi obw'endhaghulo, obusozi buli oti mukaaga. Nga ekibira kino kyefanhanhirizamu n'amabira ag'omu disitulikiti ey'ebuyikwe.

Akagaali bakataire embali ogh'oluguudo aye nga kukagaali kuno basibyeku amatooke, amatooke gano gabooneka bulungi inho aye nga akagaali kano keene kabooneka kazira sitaadi kuba bakasigike omuti kasobole okwemerera, akagaali kano kamaani gakifuba.

Ekizimbe nga kibonheka bulungi nga ekizimbe kino kiri mu langi eya kitakataka era nga ekizimbe kino kighanvu era nga tubona nga ghangulu gha kyo ghaliyo eigulu eri bonheka obulungi ne'ebireeri ebyeeru.

Engalo edho omuzungu nga dhibonheka bulungi dhigemye ku bumuli ebya langi ebonheka obulungi eya kakobe.

Ekibingya ky'abantu nga baboneka oti bavubi, bamaze okutuusa ebitimba byabwe kumbali kw'ennhandha, aye nga agho ghenhe tubona ennhandha eboneka obulungi. Nga ennhandha eyo eriku ebinhonhi era ebiboneka obulungi mu ibbanga, era emabega gh'ennhandha eyo eriyo olusozi oluboneka obulungi nga luli kumpi n'ebireri ebya bbulu.

Ekyuma ki kabwidhi bwidhi era nga ekyuma ekyo bakitaire ku meenza era nga ku meenza okwo kuliku ekimuli ekiboneka obulungi nhe eisimu era nga kiliku na'ka giraasi aka maadhi era nga ku meenza okwo kuliku ekalaamu ne'kitabo.

Mwana nga muto mu myaka ng'ela ono ali kuzanhisa omukede gwa piki. Era nga bwomubona einhuma ghe ghaliyo ekisenge ekyazimbibwa nh'amatafaali.

Omukyala abonheka obulungi ela nga mulungi inho kaalaala. Omukyala ono ali mu ngoye endhirugavu nh'obugaito obubonheka obulungi nga atyaime ku ntebe eli mu kala eya bbulu. Omukyala ono tubona nga ali kozesa ekyuma ki kabwidhibwidhi nkanhi kompyuta ng'eli mu langi endheru.

Ennhimiro eboneka obulungi ennhimiro eno eboneka nga eri ku kasozi olw'enkonko edha gitebwamu, era nga tubona ghagati gh'ennhimiro eyo ghaligho amayumba era nga ennhimiro eno erimu ebigogo ebigheraku.

Amaadhi agalumuka inho era nga amaadhi gano gyegagya eriyo ekiyiririro ekinene era nga ku kyliyiririro ekyo kwetolwere ku eisubi era nga ku ekiyiririro okwo kwene tuboona ku ni musoke.

Eryato nga liri mukala endhirugavu, eryato lino liri kumaadhi era nga lityaime mu omuntu ayambaire ebirugavu. Amaato oti ni gano gaganibwa inho kunhandha eye tebwa Victoria ghano mu uganda.